suuf bi day gën a am capacité de production

waaw li nga wax dëgg la <hesitation> changement climatique yi moom mooy li comme ni nga ko waxee rek donc soppiku jaww ji donc soppiku googu dina nekk des fois par exemple taw yu manqué wala taw bu retard wala taw bu ëpp yooyu yëpp mën naa ne ci changement climatique donc comme ni nga ko waxee producteur bi bu ñëwee lu ci ëpp day utiliser engrais <breath> di xëpp ci si toolam pour gagner wante ak <hesitation> ak maanaam <hesitation> problème mu changement

mais engrais comme ni ma la expliquer léegi baax na mais nag day tayalloo suuf <breath> parce que moom engrais suuf taxu koo jóg moom plante bi moo ko tax a jóg <breath> bu fekkee suuf bi <hesitation> def nga fa engrais plante bi dootul sonn moom ci lenn loo xamante ne da koy da koy da koy wuti day ñëw rek xëy comme ku nit koo yombalal ay lekkam ak lépp rek bu xëyee dootul liggéeyi mu toog donc plante bi aussi day jël li mu soxla rek ba nga xamante ne yow bu ëllëgee boo ko ko joxul moom du mën a développer du mën a du mën a dem wuti wuti warloon mais nag am na ci ñoo xamante ne ah dañ koy utiliser utilisation boo xamante ne xamuñu ko tamit ba nga xamante ni au lieu mu leen di jëriñ da leen di indil ay jafe-jafe <breath> donc engrais boo gis day am ay dosages am na loo xamante ni bu dee ci mboq am na foo xamante ni foofu nga war a yem bu fekkee ci dugub la am na foo xamante ni foofu nga war a yem loolu nag bu ko producteur bi xamul

loolu aussi day gën a dem ba moom rey suufam si suuf si day gën a yàqu donc di nga gis ñu bëri par exemple ñu naan la sama production pourtant def naa ci engrais waaye produit bi baaxul peut être nangam moo baaxul nangam mais des fois day nekk dosage bu ëpp <breath> dosage bu ëpp boobu dina rey suuf dina <hesitation> des fois aussi dina baissé production am parce que production du caagin ne rek loo gën a utiliser engrais production bi daa war a gën a <hesitation> am doole <breath> donc day nekk loo xam ne ab équilibre la laaj équilibre boobu nag il faut <breath> producteur bi par exemple moom mu gën a jege structure <hesitation> yi nga xamante ne ñooy encadré mu nekk ay DRDR wala mu nekk SDDR yi wala mu nekk INP wala mu nekk Bamtare par exemple donc il faut mu leen di gën a jege pour techniciens yi mën leen a teg ci yoon woo xamante ne buñ ca taxawee ah suuf <hesitation> engrais boobu ñuy utiliser <hesitation> te suuf bi aussi dinañ fexe ba di ko amander di ci def matière organique pour muy dund <smacks lips> donc loolu mooy <hesitation> muy lu am solo <hesitation> producteur bi war cee bàyyi xel <breath> voilà donc li may wax aussi mooy bay rek bay tamit <hesitation> dépendre lul rek ci suuf te changement climatique yooyu nga wax

météo ak di déglu techniciens yi parce que <hesitation> bu fekkee taw bi nga taw bi xamoo yow kañ la hivernage bi commencé yow doo xam kañ kañ ngay ji man ngaa defe ne commencé na nga teel a ji ndekete commencé gul man ngaa defe ne aussi commencé gul ndekete commencé na bu yàgg <breath> si wàllum jàng dañuy wax ni par exemple bu amee retard par rapport ak première taw bi bi nga xamante ni mooy pluie utile <breath> yow nga am retard trois semaines <breath> loolu dina la indil sa rendement baissé vingt cinq pour cent donc kon kooku même bu suufam baaxee tamit wala même bu utiliser engrais engrais aussi donc <hesitation> moom respecté wu ko woon donc loolu mooy wane ni <breath> <hesitation> techniciens yi ak producteur yi danoo war di tout le temps di liggéey en collaboration que ça soit ci wàllu suuf si ci wàllum ndox mi ci wàllu <hesitation> yeneen wépp woo mën a jël producteurs bi soxla na moom par exemple di ci waxtaan bu baax parce que léegi bare na ci ay technologies yoo xamante ni <hesitation> dina ñu jox ay xam-xam yoo xamante ne léegi dinañ ci mën a <hesitation> wax lu leer <breath> voilà

nan la man a jëfandikoo yenn matières

waaw <hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> <hesitation> mun ci liggéey suuf si loolu mooy <hesitation> comme suuf si rek li ma wax pour dundal ko <smacks lips> loolu mooy pour suuf si dund bu baax <hesitation> par exemple <hesitation> bu nuy jàngale dañuy wax ni il faut producteur bi par exemple mu ciy mu koy jox li mu soxla <breath> parce que <noise> suuf suuf par exemple <hesitation> dafa am ay éléments yu nekk ci moom <smacks lips> garab gi li muy jël ci moom souvent da ngay dégg ñu ne engrais NPK NPK loolu mooy azote garab gi da koo soxla phosphore garab gi da koy soxla potasium K bi garab gi da koo soxla <breath> léegi nag producteur bi moom da ko koy andil plante bi pour mu màgg mais nan la war a mën a toppatoo suufam ba mu am N P K boo xamante ni du doon engrais voilà kooku nag mooy toppatoo bi ma waxoon rek <hesitation> fexe ba par exemple <hesitation> jël fumier organique bii muy muy <hesitation> muy déchets yi nga xamante ni dafa jóge ci <hesitation> xar yi wala nag yi

<breath> bu fekkee dem nga sa kër aussi mu am ay ay <hesitation> mbalit wala yenn yoo xamante ni nekkul perméable <breath> nga jël ko gas benn kàmb par exemple di ko ci dugal bu yàggee ah mën na dem ba andiwaat loo xamante ni <hesitation> suuf bi mën na koo dundal parce que day def compostage la yooyu nekk na ay techniques yoo xamante ne producteur bi tout le temps rek boo demee ba am reflex su <breath> maanaam lim lépp lu ma jëlee ci sama tool bu amee réflex boobu rek moom loolu da koy dimbali ci muy dundal suufam mais du wax ne ni rek suuf bi ah lu ma ci jël tamit garaawul day dem <hesitation> boo récolté doo ko doo ko defaat dara donc loolu day gën a rey suuf si mais producteur bi war nay bàyyi xel moom nan lay apporter li ma wax aussi am na solo muy <hesitation> par exemple phosphate <hesitation> am na solo ci suuf si am na yeneen yu ni wax nag par exemple ay * yooyu dafa xaw a jafee jot am mais phosphate bi par exemple moo gën a yomb a am <breath> moom aussi boo ko ci amandé

boo demee bay bëgg a ba ni hivernage bi période bii ñu toll nga xamante ni ñu ngi naan ah léegi mu commencé ak yooyu nga jël sa <hesitation> am boo amee phosphate nga def quatre cent kilos par hectare quatre cent kilogrammes par hectare nga sotti ko ci sa tool daal di koy labourer bàyyi noonu xaar ba mu taw nga doog a ji kooku boo ko defee da ngay gis ni sa rendement bi day augmenter bu baax a baax bu fekkee aussi amoo phosphate nga dem jël par exemple aussi fumier bii fumier bi nga jël ci loo ma am lu mat ay cinq tonnes wala dix tonnes par hectare <breath> daa di koy <hesitation> bàyyi noonu après nga <hesitation> bàyyi noonu ba mu taw nga jimbat da ngay gis ni suuf bi <breath> dina toog lu mat ñeeti at yoo

<noise> donc mooy techniques yoo xamante ni léegi nii jafewut a def producteurs yi loolu am na <hesitation> war nan koo mën a def waaw <breath> léegi nii daal jamono ji <hesitation> maanaam du engrais rek

<smacks lips> engrais dina leen jox seen p)roduction

<breath> ndax bis boo amatul engrais rek yow di nga am jafe-jafe pour am sa production mais déchets yi nga xamante ne dañ koy jëlee ci tool yi

donc yooyu moom nekk na pratique yoo xamante ni nit ñi war nañ koo bàyyi parce que taal boobu ñuy taal da koy gën a yàq mën ngaa ñëw nag première pluie pluie bi jar rek nga ji rek

day rey suuf si am na ay éléments yu bëri yu nekk ci biir di dund boo ko taalee yow da nga leen di rey donc ni mu waroon a continuer di décomposer <hesitation> matière organique beeg yooyu <breath> donc kon loolu ñuy taal ñu def ko ci kàmb arroser ko def ci fumier organique <noise> bàyyi ko fa bu nu amee ñaari <noise> weer dañuy ñëw fekk ni benn produit la boo xamante ni c' est un produit fini boo xamante ni bu nu ko defee seen tool moo gën fuuf engrais wala lépp luñ ci mën a amande

surtout

allo salaamaaleykum <hesitation> dama buggoon dugg si émission bi <hesitation> léegi benn producteur la rek dama buggoon laajte kiy wax foofu fan ban kii la ñu nekk fan la ñu basé wu ak personnel am bi su ñu leen bëggee jot aussi fan la ñu leen di jotee

waaw si région Tamba ak <hesitation> personnel am bi ndax kii na ak su ñu leen bëggee jot fan la ñu leen di jotee
waaw waaw kon jërëjëf kooku <noise> donc pour jot ñu jafewul

<breath> donc boo ñëwee Kousanaar ci centre polyvalent bi foofu ñun foofu la ñu logé donc ñu nga fa nekk man en tant que ingénieur agronome di <hesitation> délégué bi am nan fa aussi ay techniciens am nan fa ay <hesitation> ñeneen ñoo xamante ne ay collaborateurs la ñu

voilà voilà dinañ mën a jokkoo

<hesitation> waaw <hesitation> taal boobu du gën ci suuf parce que suuf <smacks lips> boo gisee benn gramme mu suuf nga dem ci microscobe nga xool ko da nga ciy fekk lu mat téeméeri junniy micro organiques yuy dund ñooñu di dund

xool lépp luy matière organique bu waddee ci suuf si rek

donc yow boo ñëwee nga taal nag taal fi nga taal yëpp que ça soit muy feu de brousse wala muy nangam day rey lu bëri ci micro organisme yooyu léegi nag plante bi moom lim li nga suuf bi ni mu daan décomposé matière organique bi di ko jox plante bi loolu lu mu gën a yàgg

mais parce que pratique yi ñu ciy def du pratique yoo xamante ni gën na donc taal boobu moom ñun ñu ngi koy def fii mais dëkk bariwul foo koy gis man dem naa ci benn réwu <hesitation> tubaab yooyu mais ñu ngi ba ma ñu ñu ñu yóbbu ñu ci benn tool bu ñu doon visité Chine la benn toolu mboq mais heure bi nga récolté tiges de mil yi dañ koy jël di ko def puudar ñoom di ko sottiwaat ci biir suuf si donc sur le champ

di jël tiges de mil di ko def puudar donc ñooñu kon comprendre nañ ñoom njëriñam au lieu yow nga jël ko par exemple rateau ba mu baax donc loolu <hesitation> rateau ba mu baax nga jël ko def ko ci kàmb voilà

<hesitation> <hesitation> waaw <coughs> donc loolu aussi am na solo mbay <hesitation> ça dépend rek ci <hesitation> niveau bi nga bëgg a bay bu fekkee yow da ngaa nekk benn producteur bu mag a mag ah soxla bay par exemple ay cent hectares vingt hectares loolu soxla nga ma ay ma ay ay matériels mais bu fekkee da nga nekk producteur boo xamante ni un hectare la loolu aussi mën nga soxla ay matériels mais matériels yooyu <smacks lips> bu dee ci matériels yu mag yi

yooyu ay tracteurs la

loolu <hesitation> yombul mais il faut nga am moyens pour accès pour am ko mais nit ki mooy def choix am moom day xool nan lay amee machines yu baax mu koy mu koy mu koy utiliser mais bu fekkee producteur la bi nga xamante ni am moyen am bëriwul amul doole <smacks lips> kooku moom suufam lu ci ëpp bu fekkee day suuf bu dëgër na koy jéem a labourer labour bi mu koy def nag mooy mën naa labourer ba ay quinze centimètres vingt centimètres yooyu moom <hesitation> kii mbaam yeegfas yi yooyu dinañ ko mën <breath> bu ko defee bu ko defee bay bu ëllëgee aussi buy defaat mu mu def ko bu fekkee suuf bi nag da koo gis ni dafa dëgër lool naqaree liggéeyee moom li ko gën a mën a jàppale mooy mu dem def ci matière organique mooy mu dem wuti fumier am rek di ko ci sotti bu ko ci defee un an mu taw ci day gis ni suuf bi lim ci doon <hesitation> jàmbat lépp deñ na donc kon producteur bi yàlla dimbali na ko foofuba nga xamante ni moom même bu amul moyen aussi mën naa intervenir :fraci toolam mën naa dem wuti fumier mën naa dem wuti ay <hesitation> ñaxam ak gitaxam lépp mu andi ko waat sotti ko waat ci too ci tool bi bu ko labourer day gis ni suuf bi <hesitation> dekkiwaat na bu baax a baax

<hesitation> <hesitation> waaw <smacks lips> d' accord jërëjëf loolu sunu liggéey la maanaam si një njëlbeen bi may commencé wax naa <hesitation> ñun dañuy jàppale producteur bi ngir mu xam suufam suuf bi nag ci wàll <hesitation> sunu liggéey rek daa am identité maanaam danoo comme nit ku am carte d' identité suuf bi aussi daa am carte d' identité boo xamante ni dina di nga fa mën a xam kii <hesitation> lan lan fa mën a béy <breath> mais aussi kii lan lan war a mën a andi ba nga xamante ni dina yokk production bi donc loolu nag am na ci ay façon yu bari yuñ ko mën a defee mais yi ci ëpp yu ñuy def mooy ay analyses de sol <smacks lips> suuf bi da nga koy yóbbu ci laboratoire ginnaaw boo jëlee ay échantillons nga yóbbu ko analyse bi dina la wan lépp li nekkoon si suuf bi donc yow suivant li nga bëgg a béy di nga xool ni ah nga laaj technicien bi

ne la ah boo bëggoon a béy nangam de nangam a gën nangam moo gën nangam moo gën wala amul doole est ce que <hesitation> lii war nga ko cee yokk wala waroo ko cee yokk donc comme nit rek koo xamante ni da ngaa dem def bilan docteur bi xool la xool say manquement yëpp mu ñëw wax la ay recommandations pour ordonnances nga dem jënd ko loolu dama koy def au niveau de l' INP donc boo ñëwee nga ànd ak <hesitation> wan ñu par exemple ne ñu dañoo bëgg a bay sama suuf mi ngi trouver <hesitation> tel lieu donc mën nañoo ànd ak yow ci suñu programme ñu def ay échantillonnages yóbbu ko <hesitation> Dakar ñu defal ñu analyser léeg léegi nag du yomb ci maanaam analyses yooyu day nekk analyses yoo xamante ni mën na cher aussi mën naa xaw a jafe mais nit ki mooy tànn rek mbay mu sori kooku moom da koy soxla mais bu fekkee dafa bëgg aussi dugg ci mbay moo xamante ni moom du ci xam dara day tañaxu rek donc mais ñu bari tey jii ci projet yii di liggéey Tamba donc gis naa ni <hesitation> wàllu xam suuf bi

man cee tànn ay FAO

donc ñooñu ñëpp léegi da ngay gis ni dañuy ñëw di approché wu INP ak seen i producteurs

ak lan lan fa mën a gën a bay te loolu mooy vision bi projet yëpp yi nga xamante ne dañuy intervenir ci wàllum mbay parce que munoo ñëw ni damay bay nangam te xamoo yow ba xam suuf boobu est ce que <hesitation> réserve nutritive ya fa nekk mën naa attan loolu donc kon bu nu demee bay dugg ci investissement ci wàllu projet di financer ay producteurs donc war na noo mën a xool suuf boobu

donc kon day tallal loxo ñëpp ngir ñu gën a am xam-xamci wàllu suuf

waaw ndox mi <hesitation> loolu mooy li ma wax ni li ma waxoon ci ci <hesitation> njëlbeen léegi nii jamono jii ñu toll baykat waratul a def loo xamante ni amu ci xam-xam météo <smacks lips> nekk nañu fi pour di joxe ay prévisions loolu xam-xam la am na fi aussi sunu mag maam yoo xamante ne am nan xam-xam yoo xamante ne xam nan <hesitation> taw bi commencé na <breath> donc muy baykat bi lu mu munti am rek daa am ci wàllum mbay lu ñuy wax pluie utile mooy taw bi nga xamante ni moom déclenché na nawet taw boobu boo ko amee nga xam ko da ngaa war a dem ji wi bu fekkee nag da ngaa toog jiwoo ba mu weesu ah sa rendement ni nga ko doon xaaree aussi du ñëw bu fekkee aussi da nga koo teel a njëkkante

mën ngaa bañ a am rendement bi nga soxla woon

yaa ngi dégg loolu lépp <breath> ñàkk a xam pluie boobu ba xam est ce que hivernage bi commencé na loolu nag je pense que service <hesitation> DRDR bu baax

pour que information yi nu joxe nii ñoom it ñu gën koo jot ñu gën koo xam

waaw <coughs> jërëjëf <noise> ah ñu ngi jokkalante bu baax ak béykat yi waaye doyul baykat yi am na ci ñu bari ñoo xamante ni tey jii ñu ngi ñëw <hesitation> ci INP di leen approché di leen invité ci seen i tool ñuy xool <hesitation> mais teewul am na <hesitation> état da ñun INP da fee nekkal région Tamba yëpp mën naa am sunu moyen ausi du matee comme ni mu waroon a yëpp ñu taxaw ko mais teewul producteurs yi ñu ci bari daal ci wàllu suuf moom war nanoo mën a gën a jegewaat INP nag yàgg na cee liggéey ci wàllu suuf bi ci ay partenaires yu bëri comme ni par Jokalante bii ñu <hesitation> Jokalante ni mu ñu invité tey fii donc bari na partenaires yeneen yoo xamante ne tamit ñooñu aussi di encadré seen i producteurs pour ñu gën a mën a valoriser aussi seen suuf donc loolu liggéey nañ ci lu mat ay at ak ay at i at ñu ngi nii ñu ciy liggéey mais am na ñu des tamit

<breath> INP agg see gul sunu dëkk INP kii a gul <breath> mais producteur bi aussi war na jàppale boppam

moom daa war a ñëw au moins mu ne voilà man dama am tel difficulté sama tool ngeen ñëw xoolal ma ko ñun dañuy déplacé wu dem xoolal ko tool bi

<breath> INP nag dina def lu bëri ay activités <breath> yooyu ñu ngi koy def ci région Tamba am na ay acti action yoo xamante ne aussi dañu koy def maanaam xool nan la ñuy <hesitation> protéger suuf si loolu aussi <hesitation> da da ñu koy def am na aussi ndox mi nga xamante ni day wal di dem rek

bu tawee taw bi day ñëw yóbbaale lépp loolu aussi INP da ciy liggéey

donc ci lu bari daal yoo xamante ni donc depuis trois ans

waaw <hesitation> waaw kay jërëjëf <smacks lips> <hesitation> fi ñu koy daaneelee mooy di leen sant rek waaw di sant aussi ONG Jokalante bi ñu <noise> bi nga xamante ne moo <hesitation> ñu invité fii tey ñu koy sant bu baax di rafetlu aussi sunu partenariat ak ñoom <hesitation> am na yeneen émission yoo xamante ne incha allah dinañ ci gën a dugg ci waxtaan

nan la nu koy conserver nan defee compostage yi yooyu yëpp nekk na yoo xamante ne peut être programmé nan ko incha allah dinañ ci dikk donc kon daal ñu ngi tallal loxo producteurs yëpp di leen wax ne hivernage bi jub si na suuf bi nag bu ko kenn fàtte nit ñi dañuy jublu ci taw beeg yooyu engrais yi waaye bul fàtte suuf si suuf si nag ñun ñii INP ñoo ko fi nekkal ca Kousanaar ku ñu soxla wala nga woo ñu

yoo xamante ni en tout cas boo koy pratiquer